Nindeeba hariho enguuto ya koraasi ekuzire, hariho ebimotoka birikutabura na piki hamwe n'abantu kandi nikireebeka enjura ekaba yaaheeza kugwa hariho n'ebitaara by'enguuto aha rubaju rwayo

Empundu eri omu kishaka kandi nereebeka kuba ekuzire munonga esutami omu binyatsi kandi eine eki ekwite omu ngaro eki eriyo nerya. Egyo empundu tekyaine obuzibu aha abantu kandi abarambuzi nibakira kushishana abantu

Abashaija babiri omwe anjwire butuusi kandi bombi banjwire amakooti, bashutami aha buteebe aheeru obukozirwe omu biti, babutaire aheeru y'enju ey'ombekyise obudoongo kandi ari aha rubanju rw'omufuregye

Oruguto rwa maramu rurikugumizamu rukahika aha rwa koraasi aho aha rubaju hariho ahi barikuguriza amajuta g'emotoka, piki hamwe na parafiini nihareebeka kuba hariho abantu barikugura kandi abandi bariyo niboozya piki

Iramizo ryetoroirwe emiti mirungi eyetambatabikiire kandi rishakaize amategura.

Enju erimu amaduuka erimu eduuka y'emyenda hamwe n'endiijo erimu eby'esente omu maisho gaayo hariho omuti mukye kandi nereebeka kuba eri aha ruguuto rwakooraasi aha rubaju nibaguzaho emiti y'emibiriti

Enkoko y'enshaija ningashi enshaaki etembire ahaiguru omu bwoma kandi egi eine akantu ka mutare aha mutwe gwayo n'amaraka ga mutare n'amapapa garikutukura.

Amaju maingi garikurebekagye garimu n'emiti ebyaire omu mbuga ninga egetorire hariho na omuhanda gwa korasi kandi ebi ebizimbe byingi nebyakanyina.

Abakazi bashatu kandi owenyima nareebeka kuba akikire omwana owenyima nowa omumaisho boona bajwire za gomesi kandi owahagati ajwaire ekiteteyi bari omukahanda kakye kakuraba ahagati yebinyatsi haine ahu barikuza.

Sumbusa zikwatsize aharushaniya ezi nibakira kuzikozesa engano kandi omunda nibaba batairemu omuceeri, obushaza ninga enyama.

Emisiri egi eri omu mwanya oguteriire ebyirwemu amajani mingi munonga kandi hariyo akashozi. aga majani nigakira kubyarwa omu disiturikiti za burugwa izooba

Eshenda y'obujuma eyanikirwe aha kadeya, egy'eshenda bingi nibakirakugirya bamarakuhisa ningashi bagyanika yayoma bagisa bihamu obusano babanibwo bayongyera omumere.

Ente eri enyima y'enju eyombekyise embaho hamwe n'amabaati gakuzire, ahandi hariho ezindi nju z'enyigi z'ebyoma, kandi nitureeba ekidomora omumaisho g'omuryango ogumwe.

Enyamishwa eibarikweta engaji ningashi chimpanzee eshitami omu kishaka kandi ehumwireho eri kutekateka. Ezi nyamishwa nizishushana na bantu kandi tizirikukira kugira obuzibu bwena aha bantu

Enturegye eri omu muhanda ogwa maramu eriyo netambura kandi omurubaju harimu obunyatsi bugufu n'emiti mikye, enturegye egi teine buzibu bwona ahabantu.

Motoka mpango erikushomba ebintu erikurebeka kuba eine ebideeya by'ebitookye niga amakara enyima erikuraba aha endiijo eshwekyere nayo mpango yaheza kugwa mukyina ahabw'oburemeezi bwingi enyima nanitaka kworobo

Enju aharubaju rwa omuhanda gwatamaka hapakingireho piki na egaari kandi egi enju nemanywa kuba eri eyibakubetingiramu kutebereza ahabya emipiira neha erasiingye, ninga abaratebe goora nyingi kuhangura sente.

Emotoka za minibaasi ninga shi ezirikukora takisi ziri ahagati y'etawuni omu takisi paaka zipakingire kandi orubaju orundi hariho oruguto orurimu abantu baingi barikutambura hetoroirwe ebyombeko biraingwa kandi bihango.

Omuntu naarebeka kuba naakoresa ekiharani kubazira ekiharani kyehuzi nkye kandi aine n'orukoba rw'okupimisa ebyakubazira ariyo nabaziza, eki ekiharani nikibaziza orukikozesa orikukozesa amaguru

Ekimotoka ekirikukoresibwa omu kukora enguuto okukira munonga omu kuhamisiriza eitaka eri baaheza kushuka aha nguuto nainga obubare kiriyo nikiruga ahu ekindi kimotoka ekyakireta aha rubaju rwakyo hariho omushaija kandi omunda y'ekyo ekimotoka ekirikusitirira harimu amaizi

Ebijwaro bibiri ebyo n'eby'omushaija n'eby'omukazi eby'enkora ey'ekiganda omushaija aineho ekanju eriho ekooti ahaiguru Kandi n'egomesi y'omukazi

Omushaija aine amashererwa mingi kandi ajwire enkofiira n'ebirahuuri, eshaaha n'esaati y'emikono migufu ashutami aha kiraharani ariyo naabaziira emyenda, ashutami aha kiharani ekirikukoresa akahuuzi akakye eki barikuvugisa ebigyere

Abaana ba ishomero bajwaire ebirikutukura bariyo nibazina baine obugoma bukye hamwe na obunkyenkye omumaguru bajwaire empare ngufu kandi abandi bajwaire sikati ngufu hamwe n'ebyokusweka amabeere

Ekishaka kirimu emiti kandi kyomire nikirebeka kuba kiriyo nikikwata omuriro kikusya nibakira kwosya ebishaka namunonga obwire bw'ekyanda bwaba nibuhwaho.

Omufuregye gurikurabwamu amaizi gagubire kandi harimu nakasasiro aha nkungu niguraba ahagati y'amaju kandi ago amaju tigarikurebuka gye.

Omwani gw'enjuuma zihaisize nigureebeka kuba guri omungaro y'omuntu, kandi ogwo omwani nibaba nibagushoroma kwija kugwanika kwongyera kugwomesa kugutwara kugusa.

Abaana ba ishomero ba abaishiki bakwega kuruka ebitambare ninga esweta nari ebintu ebindi bakukoresa huuku hamwe na ehuuzi mpango.

Ahamwaaro gw'enyanja hariho amaato agatarikutambura kandi rimwe riri ahagati y'enyanja harimu omuntu ariyo narivuga kuza ahamwaaro.

Sente za Uganda ezikusingayo obuhango kuba zikwatine z'emitwaro etano zibaziterine omumiganda enna etwekyererine.

Eseenene ziri omu maizi omu kasafuuriya kandi nizibaasa kuba zirimu nizizakuteekwa niga kwongibwa kwija kukarangibwa bwanyima

Aha mwaro aha nkungu aharubaju rwenyanja, hariho amaato agatarikugyenda n'erindi eririyo nirigyenda omu nyanja hamwe n'abantu baingi, abamwe beemereire abandi nibatambura kandi hariho n'enju ezirikureebeka kuba zikuzire munonga

Emiyembe nyingi mibisi kwonka ekuzire nerebeka kuba eri aha kati kakye, emiyembe egi nebaasa kuriibwa mbisi ninga kurinda ekatsya kandi abantu abamwe nibagikoramu ekyokunywa.

Amanju maingi kandi g'ahansi nigareebeeka kuba gari omu mwanya gakwatiine munonga kandi omu rubanju tiharimu emiti

Makanika wa motooka ajwire ovooro kandi aine n'ekyoma omugaro eki ariyo nakooresa kukanika omumpiira ogwasisiikara arikubanza kwihamu ekyoma ekiri ahagati y'ezinga kukanika gye

Amato ashatu gari aha maizi, aha mwaro haihi nebinyansi byingi, kandi agamato gakozirwe omubiti kandi nigakozesa namajuta kutambura.

Omushaija ariyo nasindika egaari eriho busha kandi ajwaire empare ya Jini na tisati eyakubire enyuma nitureeba abaana bariyo nibamushamarira abandi bariyo nibashamarira omwishiki ariyo nazina enyima

Embuzi nyingyi ziriyo nizitambura omu ruguto rwa maramu kandi omu rubaju harumu ebishaka bitari bingyi hamwe na emiti mikye mikye

Ekinyoonyi ky'omunwa muraigwa kiri aha mukaakana oguri aha kitookye aha mutuumba kandi kiriyo nikirya obumuri by'omukaakana

Enguuto ya koraasi erimu motoka ziriyo nizitambura hamwe na piki na n'abantu, omu rubaju rw'ezi enguuto niharebeka kuba harimu ebitaara hamwe n'ebyapa nagandi maju gamaduuka.

Omwana w'omwishiki ajwire ekiteteya ariyo nazanisa omuziga gwapiki kandi ari omukanyansi, enyima hariy'o enju y'amatafari.

Enyamaishwa ibiri ezibarikweta engiri ez'omukishaka empango zirikwenda kwingana n'enjojo kwonka ngufu ziine ihembe aha mutwe ahansi y'amaisho ziri omukishaka

Egi ni round about eruho ebibumba by'empundu kandi nitureeba haruho piki erukurabaho omuhanda eruho omuvugi n'owahekyire kandi enyuma nturebayo ebizimbe biri zakanyina hamwe n'ebindi byahansi.

Enturegye nyingi ezikutambura ahantu hariho ebinyansi byomire harikurebeka kuba hari nk'omukyanda ninga omunku ezomire, kandi eze'nturegye n'enyamishwa ez'omukishaka.

Omukazi ashutami ahakiharani ariyo nakikozesa kukora amasweta, ekiharani eki nikikozesa ehuuzi empango kandi nibakikozesa barikukinyura barikukigaruza ifo na eruguru.

Enjuma z'omwaani gukarangire, zikwatsize aha ntara kandi enjuma z'omwaani ezo niziriibwa zityo.

Ekikoopo kihango ky'ekyoma kikwasinze aha rubanju rwa doonati eyi bakukora omugaano na buto ekwasinze aha kipaapura

Omugyera gw'amaizi guri aharubaju rw'emiti hamwe nebishaka gurimu amabaare maingi kandi ahandi tihariho mabaare

Omuhanda gwa maramu gukuraba ahantu haterire hatariho mushozi ninga obutembo, omwanya gukureebeka ogu guhingire emisiri kandi tihakureebeka kuba harimu n'ebishaka bingi ningashi emiti.

Abantu babiri baine eibumba bariyo nibabumba enyungu barikukosesa ebafu n'ekindi ekyoma. Aharubaju hariho akabakeeti karimu amaizi

Omwanya oguzitiize oruyenje kandi gurimu n'obunyansi gurimu hamwe n'emiti kandi enyuma hariyo akashozi kakye

Motoka ziriyo nizitambura aha ruguto rwa korasi kandi aha rubaju hariho obunyaatsi hamwe n'enju eyetoroirwe emiti.

Obumanyiso busingire erangi yamutaare hariho omusharaba ahaiguru aharubaju rwago hariho omuti kandi ahaiguru nitureebaho ebicu birungi

Emicungwa eri omu kadeeya harimu ebaire eshazire n'obundi budeeya buri aha rubaju egi eshazire n'ey'okworeka emicungwa egi nk'okwerikushusha omunda kandi kutuma baakasitoma baija baingi kugura

Ahaiguru y'ekanisa hariho ekiritutangira enkuba ningashi omurabyo obutateera abantu abari munda omu kanisa

Ebidomora bishatu by'erangi eya kinekye bikwatsize aheeru aha pasikarama ebi bidomora n'eby'okutahiramu amaizi nainga eby'okubikamu obushera nainga ekintu kyona ekirikubaasa kuba kiri omu muringo gw'amaizi.

Ekizimbe kya kanyina eki bariyo nibombeka kikyariho obutimba bubakwombekyesa hamwe n'emiti kandi tikishakiize mabaati ekikwereka ngu nibaija kuba nibogyeraho ahaiguru

Emiiti maingi eri omu bushoozi bugufu bugufu kandi omuri egy'emitii nitureeba ekishuushani bakakiterera ahaiguru harimu akahanda k'amaramu akakurabamu ahagati y'egy'emiiti

Ente z'amahembe maringwa ziine amabara gakutukura hamwe n'agokwera ziri omu binyansi hamwe n'ebindi bihingwa, kandi enyima yazo hariyo emiti n'ebindi bishaka.

Emyenda erimu esweta, eshati, enkofiira, enshaho na ebihare, hariho na mapu za Uganda na engoma na amahembe ebi nibirebeka kuba biri omuduuka kandi byona nebya enkora eya Afirika.

Hariho omuntu ariyo nabumba kuruga omwitaka eribarikubumbiramu kandi nitureebaho itaka eryibumba yaheza kurizwanzyamu amaizi Kandi akwaitse ariyo naabumba.

Nindeeba motoka nyingi zaaminibaasi omutakisi paaka ahagati y'etauni zetoreirwe ebiziimbe bya bizinensi na hoteeri

Abatsigazi bashatu beekoreire amaizi omu bidomora kandi bajwire rugaabire bariyo nibatabura aha ruguuto rwa maramu barikutwara amaizi

Emiti mingi kandi ekwataine munonga, ekishushani nikireebeka kuba kyateereirwe ahaiguru kandi nitureeba ahagati y'emiti egi harimu emihanda ebiri eya maramu erikurabamu

Amanduuka aha rubanju rw'orunguto ahamwe harimu omuryango gurimu kyakaara kandi ekizimbe bakitaire erangi yakinekye ehandiikirweho MTN omu muhanda harimu abantu bakye barimu nibatambura